Halkaan waxaa iiga muuqdo askar fara badan ee dhulkana fadhiyaan gadaashoodana gaari cabdi bilo yaalo iyo guryo uu ku dhaganyahay

Halkan waxaa iiga muuqdo dumar fara badan qof walbana waxa uu wataa kitaab iyo tusbax kuraas ayayna ku fa dhiyaan

Een halkan waxa iigamuqdo Ansalaato bocor kabsarcaleen iyo een liin barbaroni batata iyo Ansalaato